Ngemikhuhlane esikhona kulezi insuku abezempilakahle sebehlala begqoke impahla zokuzivikela njengoba besebenza abantu abanengi ababuya begula bebulawa yimukhuhlane etshiyeneyo.

Abantwana abanengi bayayesaba ijekiseni, abanye bahle bekhale bengakahlatshwa. Kukhona imikhuhlane efuna abantwana behlatshwe amajekiseni ukuze abantwana bevikelwe emimkhuhlaneni eminengi.

owesilisa owaye phiwe ithuba ku conference ka 2022,ugqoke isudu yakhe le bhatshi elimnyama ,wayekhuluma esebenzisa i mic owaye eyithwele esandleni

Abezempilakahle nxa sokulo mkhuhlane oyabe usihlupha elizweni bandise ukuhamba bebhoda izigaba ngezigaba behamba behlaba abantu amajekiseni bebavikela kulowo mkhuhlane oyabe usuthe wamemetheka.

Omama bahlezi esibhedlela bathwele abantwana omama bayasukumela phezulu bengezwa kuthiwa kukhona umkhuhlane osuhlasela abantwana abancane bayahambisa abantwana esibhedlela beyehlatshwa amajekiseni bevikelwa emikhuhlaneni

Esibhedlela kulezi insuku nxa ungena kunamathiselwe iphetshana elikhulu elibhaliweyo njalo iphetshana lelo lile mfanekiso yabantu begeza izandla ngendlela etshiyeneyo ungasebenzisa isepa nxa isepa ungelayo uyakwanisa ukusebenzisa umlotha.

Abantu basemkhankasweni wezimpilakahle, abezempilakahle banathisa abantwana abancane imithi egcwele emankomitshini. Abantwana banathiswa leyomithi bevikelwa emikhuhlaneni eminengi ehlasela abantwana.

Abantu abagulayo bayelatshwa ezibhedlela. Ngakho abantu kulezinsuku bagula imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle begqoke impahla zokuzivikela nxa beselapha izigulane.

Isikhathi esinengi eminye imikhuhlane siyithola ngokungagezi izandla kumbe amagciwane ayabe esezandleni. Yikho abezempilakahle besikhuthaza ngaso sonke iskhathi ukuthi nxa siqeda ukusebenzisa izambuzi sigeze, laloba sisidla, sigeze izandla.

Imikhuhlane yakulezi insuku siyithola ngokunga hlanzeki kwezandla yikho abezempilakahle isikhathi esinengi besixwayisa ukuthi nxa siqeda ukusebenzisa izambuzi sibogeza izandla. Ungageza usebenzisa isepa, nxa ungelayo uyasebenzisa umlotha.

Ugogo osekhulile usukume laye waya esibhedlela esiyahlatshwa leyo jekiseni evikela abantu abakhulileyo ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlane eminengi nengi esigcwele kulezi insuku.

Abezempilakahle sebelensuku ezintathu besesigabeni. Bafike bafaka amatende lapho abalaphela khona. Kukhona njalo lamatafula agcwele imithi abayisebenzisayo (esemabhokisini, eminye njalo isezigubhini), bevikela abantu emikhuhlaneni eminengi.

Lokhe kwaba lomkhuhlane we"covid-19" owaqeda abantu amazwe amanengi, bonke abezempilakahle ezibhedlela sebehlala begqokile impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane.

Imikhuhlane esihluphile kulezi insuku isisenza abezempilakahle behlale begqokile impahla zokuzivikela bayavala amakhala lemilomo lapha ezandleni bayagqoka njalo amagilovisi bezivikela kuleyo mikhuhlane.

Esibhedlela kulezi insuku abantu abanengi bebelatshwa umkhuhlane wesihudo. Ngakho sebeze bafaka iphepha elinanyathiselweyo emdulwini elilomfanekiso wabantu abageza izandla. Bayasikhuthaza ukuba sigeze izandla nxa siqeda ukusebenzisa isambuzi.

Umama uhlezi esibhedlela ugqokile isahika sakhe emakhaleni evale amakhala kanye lomlomo. Owezempilakahle uhlaba umama ijekiseni engalweni emvikela emkhuhlaneni eminengi esigwele.

Abezempilakahle isikhathi esinengi nxa besemisebenzini bayabe begqokile impahla zokuzivikela njengoba kubuya abantu abayabe begula imikhuhlane etshiyeneyo nxa sebesiyalapha izigulani bayazivikela ukuze bengatholi leyo mikhuhlane eyabe ibulala abagulayo

Esigabeni uyathola isigaba sonke sisikha amanzi endaweni eyodwa, emgodii, njalo emgodini ngaso sonke isikhathi kumele kuhlale kuhlanzekile. Indawo ezinengi kapho okukhiwa khona amanzi kumele kuhlanzeke.

Kulezi insuku nxa kulemikhankaso yezempilakahle abantu bayasukuma ngobunengi. Abantu lapha bayahlolwa imikhuhlane etshiyeneyo njalo nxa sebehloliwe lemikhuhlane kwesinye isikhaythi bayaphiwa amaphilisi.

Ukuqakatheka kokusetshenziswa kwamanzi amanzi ayasetshenziswa ukugeza ukunatha, ukupheka njalo abantu bayakhuthazwa ukugeza izandla nxa beqeda ukusebenzisa izambuzi.

Esigabeni kukhona indawo lapho izakhamizi ezikha khona amanzi okubizwa kuthiwa kusesibholaneni kumbe kusemgodini. Owesifazana okotshozayo, kukhona abantwana abakhelelela amanzi bathwele izigubhu ezilombala olithanga

Abezempilakahle abasemkhankasweni elizweni leRwanda, bamile ababili owesilisa lowesifazana. Owesilisa ugqoke isudu wabopha lethayi babambisane into ebhalwe ngamabala amhlophe "visit Rwanda".

Abezempilakahle bayathanda ukuvakatshela ezikolo lapho okugcwele khona abantwana bayabe behlola indawo lapho abantwana abafundela kiyo okuthi ihlanzeke okungakanani njalo abantwana bengabe bephephile kuleyondawo.

Abantwana abancane bayahlatshwa amajekiseni bevikelwa emikhuhlaneni eminengi ehlasela abantwana, abantwana abancane bayesaba ukuhlatshwa ijekiseni uyathola umntwana esekhala bengakamhlabi njalo omama bayababamba kuhle abantwana ukuze odokotela babahlabe.

Abantwana abancane esibhedlela bayathontiselwa ngabezempilakahle. Abantwana bayavikelwa emikhuhlaneni eminengi ehasela abantwana abancane ngakho omama bonke bahambise abantwana ezibhedlela.

Abezempilakahle abathathu abamileyo bonke baqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane, bavalile amakhala bonke kanye lemlomo. Ezandleni bathwele amabhokisi emithi abalapha ngawo abantu.

Amanzi ayimpilo njalo amanzi aqakathekile empilweni zabantu. Siyawanatha nxa siwomile, siyageza ngawo nxa singcolile, siyapheka ngawo. Siyenza izinto ezitshiyeneyo sisebenzisa amanzi.

Umama usesibhedlela uhlezi ukhangele umntwana ogulayo odokotela bayayelapha umntwana umntwana olimele isandla kukhona umuthi abamfaka yona beqede bembhanditshe.

Abezempilakahle bayasikhuthaza ukuthi sinathe amanzi ahlanzekileyo ngasosonke iskhathi ngoba amanzi angcolileyo ayenza abantu babulawe ngumkhuhlane wesiwudo abantwana ababili bageza izandla.

Esibhedlela sabantu abagulayo kugcwele konke labantu abadala kukhona abanye abantu abathi nxa sebekhulile bayalahlekelwa ngumqondo ngakho labo bayahanjiswa esibhedlela sabantu abagula ingqondo.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo kade kulezethekeli. Bekulomhlangano kade ukhona owezempilakahle. Sebeqedile umhlangano bacabange ukuthatha umpikitsha bonke akade bekule indawo.

Umkhankaso owenzelwe esibhedlela sabantu abagula ingqondo kukhona iziphathamandla ezihlezi phambili owesilisa lowe sifazana. Owesifazana uthwele i mic oyisebenzisa ukukhuluma.

Ugogo uhlezi uyapheka ubase imlilo ufakwe imbiza. Kwesinye isikhathi abantu abakhulileyo bacina belahlekelwa ngumqondo. Ngakho akumelanga ukuthi umuntu onjalo atholakale epheka.

Isikhathi esinengi okwenza abantu bacine besiya esibhedlela sabantu abagula ingqondo yikuthola umuntu ehlezi yedwa ukucabanga kakhulu kwenza umuntu elahlekelwe ngumqondo.

Owesilisa osesibhedlela sabantu abagula ingqondo, sipendiwe umduli kuhle, njalo phezulu isibhedlela sibhaliwe. Eceleni kwesibhedlela kulezihlahla kanye lamaluba acecisileyo.

Abantu abathathu abaxoxayo , baxoxa ngendlela abantu abasebenzisa ngakhona izidakamizwa , abanengi bacina sebehlanya sebehanjiswa esibhedlela sabantu abagula ingqondo njalo omunye ufaka imbono wokuthi okuhlanyisa abanye abantu yikuthi umuntu uyacabanga kakhulu

kwesinye isikhathi okwenza umuntu acine ehlanya uyathola umuntu ehlezi yedwa egoqe izandla ubona ukuthi ucabanga nzima ukucabanga kakhulu kwesinye isikhathi kuyenza abantu abanengi becina sebehlanya sebethwalelwa ezibhedlela sabantu abagula ingqondo

Owesilisa omileyo phambili kwesibhedlela sabantu abagula ingqondo. Sibhaliwe phezulu emdulwini njalo silamafasitele amanengi. Kukhona njalo lezihlahla kule indawo, kanye lamaluba acecisileyo.

Abezempilakahle abasesibhedlela sabantu abagula ingqondo bamile, bagqoke izikipa ezifananayo . Ukhona njalo owesilisa ogqoke iyembe emhlophe .

Abantu abathathu abamileyo abagqoke izikipa ezilombala eziluhlaza bonke bathwele izihlahla lapha ezandleni zabo bafuna ukuyahlanyela izihlahla emagumeni abo.

Indawo ezinengi kungaba kusekiliniki kumbe esibhedlela isikhathi esinengi kuyabe kulebhakani eliyabe libhaliwe nxa kungela bhakani kwandise ukubhala phezulu emdulini ngamabala aluhlaza ibizo lendawo.

Indawo ezinengi, kungaba sekiliniki kumbe esibhedlela, kwandise ukuba lebhakane elikhulu elibhalwe ibizo laleyo ndawo. Lokhu kunceda kakhulu abantu abangakaze bafike kulezo izindawo.

Abesilisa ababili abamileyo esibhedlela abezempilakahle bami endlini okugcwelwe khona imitshina. Imitshina esibhedlela isetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane lapho okudinga khona ukuthi bezihlole ngomtshina.

Ukwakhiwa kwamakiliniki amanengi elizweni kuyanceda kakhulu, ngoba kuvula amathuba omsebenzi kulabo ayabe befundele ukuba ngodokothela kumbe ukuba ngomongikazi. Uyathola besesibhedlela belapha abantu begqokekile impahla zabo zomsebenzi.

abantu ababili abaxoxisanayo abesifazana omunye ugqoke impahla ezimnyama omunye ugqoke ijacket elibomvu lekepesi bayaxoxa omunye uyakhanya ukuthi ucabanga nzima udinga umngane okumele amtshele okumhluphayo ngoba kungacina sekumenza ehlanya

Abezempilakahle babuye ngemota esigabeni bezoapha abantu. Abanye njalo ngabahlatshwa amajekiseni bevikelwa emikhuhlaneni etshiyeneyo Abanye njalo ngabaphiwa amaphilisi omama avikela ukuthi omama bangazithwali.

Indawo ezinengi kungaba sesibhedlela kumbe ekiliniki ungangena phakathi kwandise ukuba lebhakane eliyabe libhaliwe litshengisa abantu ukuthi beqonde ngaphi.

Ukuqakatheka kwamabhakane ekiliniki kumbe ezibhedlela ayabe ebhaliwe njalo ekhomba ukuthi indawo enje uyithola ngaphi, nxa usiya elabhorithori kukhona ibhakane elibhaliweyo elitshengisela ukuthi ilabhorithori ikuyiphi

Isibhedlela sikhulu kakhulu ungangena phakathi, kukhona indawo lapha abantwana abancane abalatshwa khona lendawo lapho omama abanengi abazithweleyo abahlolwa khona kanye lendawo lapho abalaphela khona abantu abadala.

Ikhaboti esiyithola esibhedlela eceleni kwesigulani isikhathi esinengi kulapho isigulani esifaka khona into zaso ezinengi okugoqela amaphilisi kanye lamabhuku esigulani ilama tshelufu amanengi

Siyabonga ukwakhiwa kwamakliniki amanengi esigabeni. Abantu abanengi abagulayo abasahambi imango emide nxa besiya ezibhedlela ezinkulu. Sebehamba besiyalatshwa emakiliniki aseduze labo.

Emakiliniki kumele kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi. Kukhona abantu abaqatshwayo ukuthi bekiline lapha. Kubuya izigulani ezibuya zigula imikhuhlane etshiyeneyo ngakho kumele zilatshelwe endaweni ehlanzekileyo.

Zinengi izibhedlela kumbe amakiliniki osokuyakhiwe kulezi insuku. Abantu abasahambi imango emide besiya ezibhedlela, sebehamba ekiliniki eseduze labo njalo ekiliniki kumele kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Abezempilakahle bahlezi esigabeni endaweni esegangeni lapho bafike babeka khona amatafula abo amhlophe. Kugcwele imithi eminengi abalapha ngayo abantu kanye lemitshina abahlola ngayo umkhuhlane weBp.

Umama uphethe umntwana usekiliniki umntwana sehle ekhala bengakamhlabi ijekiseni ngumongikazi. Umongikazi usalungisa ijekiseni. Eceleni kwakhe kuletafula elombala onsundu egcwele imithi esemabhokisini abasebenzisa ukulapha abantu ngayo

Izibhedlela ezinengi kumbe kungaba semakulinika lapho okulatshwa khona abantu. Isikhathi esinengi kwandise ukuba lamabhakane ayabe ebhaliwe ibizo lesibhedlela, kubhalwe lendlela abasebenza ngayo esibhedlela.

Ezibhedlela kukhona imibheda, imibheda elamavili ngaphansi ukuthi umbheda lowu bayakwanisa ukuwufuqa nxa behambisa isigulane lapho okumele siyehlinzwa khona.

ekiliniki kukhona odokotela kanye labo mongikazi njalo kukhona imithi esetshenziswa ngabo dokotela nxa beselapha izigulane kwesinye isikhathi iyabe iphakathi kwamabhokisi leyo mithi ngakho ungahamba ugula u dokotela ngemva kokukuhlola u mongikazi uyakunika umuthi oyabe usebhokisini

Abantu abafundela ukuba ngodokotela bayahamba okweminyaka eminengi belokhe besesikolo njalo nxa besesikolo bafundiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo kuyabe kukhona imithi abayabe beyifundiswa ukuthi nxa sebeqedile befike ezibhedlela beyenze into eqondileyo.

Ikhabothi elombala omhlophe egcwele imithi eminengi nengi ephakathi kwamambodlela, kukhona njalo lemtshina. Lapha kufundela abantwana abafundela ukuba ngodokotela yibo abasebenzisa imithi leyi.

Sikhona isikolo lapho otholakhona abantu abafundela ukuba ngodokotela bodwa. Kukhona indlu lapho abayabe befundela khona okulekhabothi elamashelufu abanengi atshiyeneyo lapho abagcina khona imithi yabo kanye lezinye izinto abazisebenzisayo nxa besesikolo.

Kuyajabulisa ukubona intsha ekhulayo. ifundela ukuba ngodokotela. Odokotela yibo abagcine impilo zabantu nxa sigula ezibhedlela silatshwa yibo odokotela njalo abantu abango dokotela bafundile.

Abantwana basesikolo abafundela ukuba ngodokotela bahlezi ezitulweni kukhona omunye olele phansi owesilisa kukhanya empamba akezwa kahle olelephansi omunye njalo umile ugqoke okubomvu

Isikolo sabantwana abafungela ukuba ngodokotela nxa besesikolo abantwana laba bafunda izinto ezitshiyeneyo okugoqela lemithi abazafika beyisebenzisa nxa besezibhedlela njalo bayagqoka izigqoko ezifananayo.

Esikolo sabantu abafundela ukuba ngodokotela kuletafula enkulu emhlophe lapho okugcwele khona imithi abafundela ukuyisebenzisa bagqokile njalo amajazi amhlophe bazivikela ezandleni lapha bagqoka amaglovisi ukwenzela ukuthi imithi abayisebenzisayo ingabalimazi ezandleni.

Owesifazana osemkhankasweni kwezempilakahle uhlezi esofeni uphiwe ithuba lokuthi ekhulume uthwele ibhuku esinye isandla sibambe imayikhi ayisebenzisa ukukhuluma.

Bagcwele umgwaqo abantu baya emkhankasweni wezempilakahle. Abantu bayasukumela phezulu kulezi insuku ukuze emkhankasweni lapho befundiswe ngendlela okumele bezivikele ngayo emkhuhlaneni esigcwele.

Ezibhedlela kukhona abantu abaqhatshiweyo abayibo abahamba bedobha ingcekeza . Kuhlanzekile phansi .Imduli ipendiwe ngependa elombala olithanga ..Kukhona njalo utshani obuluhlaza phansi lezihlahla ezihlanyeliweyo.

Esibhedlela kubuya abantu abagulayo abayabe bedinga ukuzo latshwa njalo izibhedlela ezinengi kwesinye isikhathi zandise ukuba lamabhakane amakhulu ayabe ebhaliwe ibizo lesibhedlela ngamabala anmyama.

Kwesinye isikhathi uyathola odokotela labomongikazi bezihlalele esibhedlela kutshaya umoya kungela zigulane kukhona amabhetshi lapho izigulane ezihlala khona nxa zilindele ukungena zibone odokotela esibhedlela njalo kubhaliwe emdulwini ngamabala amnyama kulamaluba ececisileyo.

Udokotela ukhotheme esibhedlela ugqoke ijazi elimhlophe nke, lapha ezandleni ugqoke amagilovisi alombala omhlophe .Esibhedlela kukhona indawo elotshani obuluhlaza kanye lamaluba acecisileyo imduli yesibhedlela ipendiwe njalo izakhiwo ziyakhwe kuhle kakhulu.

Esibhedlela kumbe ekiliniki eceleni komgwaqo kwandise ukubekwa ibhakane elikhulu eliyabe libhaliwe ibizo lesibhedlela. Kwesinye isikhathi lenombolo zesibhedlela uyazithola kulelo bhakane nxa ufuna ukutshayela isibhedlela ucingo.

Abezempilakahle odokotela labo mongikazi bahamba bebhoda izigaba ngezigaba behlola abantu imikhuhlane eminengi, okugoqela umkhuhlane wegcikwane le"HIV" lawo bayawuhlola.

Esibhedlela kugcwele izakhiwo ezinengi njalo kulemiduli ependiweyo kufakwe amabhakane amanengi lapha esibhedlela akhomba indawo ezitshiyeneyo.

Ezibhedlela abanye abantu abayabr sebegula kakhulu sebebagijimisela esibhedlela bayasebenzisa izimota kukhona isango elikhulu lapho izimota ezingena khona kube khona elinye isango okungena khona abantu abahamba ngenyawo

Ukwakhiwa kwezibhedlela ezinengi kuyanceda kakhulu, abanye abantu Kade behamba imango emide besiya esibhedlela , ngakho ngezibhedlela ezinengi eseziyakhiwe abantu abasahambi imango emide , umuntu usesiya esibhedlela esiseduze laye

Esibhedlela kulezakhiwo ezinengi phakathi njalo kuyabe kulamabhentshi lapho izigulane ezifika zihlale kukhona isikhathi esinengi phezulu emdulwini kuyabhalwa ngamabala amhlophe. Kukhona njalo indawo lapho okulatshwa abantwana abancane esibhedlela.

Esibhedlela nxa uqalisa ukuhamba ungakaze ufike kukhona amabhakane phakathi ayabe etshengisa abantu ukuthi nxa udinga indawo enje uqonda ngaphi , abhaliwe ngamabala amhlophe

Isango lesibhedlela lihlala livuliwe ngaso sonke isikhathi ukuze abantu ababuyayo bengene. Kukhona insimbinsimbi ezilombala omhlophe esangweni njalo isibhedlela sipendiwe ngependa elombala olithanga, sigcwele amafasiteli amanengi.

Esibhedlela kugcwele abantu abahleziyo abadala asebekhulile abangakwanisiyo ukuhamba abasebenzisa esikubuza ngesikhiwa sithi ngama khirashi. Bonke balindele ukubona odokotela.

Esibhedlela, ekhemisi kumbe ekiliniki kukhona indlu lapho okugcinwa khona imithi. Imithi leyi iyabe ibekwe kuhle kakhulu njalo kutholakala lamafutha okugcoba kuleyondawo kanye lama computer. Imithi yonke egcwele lapha iyabe ikhona kuma computer.

Ezibhedlela kumbe emakhemisi loba emakilinika kuyabe kukhona indlu okuyabe kulemithi .Imithi leyi iyabe isemabhokisini eminye njalo isezigubhini. Bayipha abantu abagulayo ngemuva kokubhalelwa ngodokotela imithi okumele beyisebenzise

Isigulane silele embhedeni sifakwe amatshubhu umzimba wonke. Amatshubhu angenisa igazi emzimbeni wesigulane. Eceleni kulomtshina oyiwo abawusebenzisa ukungenisa lelo gazi.

Abantu nxa belokhe besiya bekhula besiyaphambili abanye njalo bayahlaselwa ngumkhuhlane wamehlo uthole amehlo eseluma isikhathi esinengi umuntu wakhona engaphuza ukuyakubo dokotela uyacina engasaboni.

isigulane silele embhedeni kukhona abezempilakahle abamileyo abanye bagqoke amajazi omhlophe abanye njalo bagqoke ama sudu omunye uhlezi embhedeni wesigulane baxoxisana ngomkhuhlane ophethe isigulane esileleyo

Owesilisa odokotela bayamhlola umkhuhlane wegcikwane leHIV bathatha igazi emunweni kuqakathekile ukuthi abantu abanengi bahlolwe lowo mkhuhlane ngoba suqede abantu abanengi.

Isigulane silele embhedeni basithwalele ilayithi, kukhona odoketela abasibuza imibuzo kubanzima emuntwini ogulayo ukutholakala ekhuluma.

Kuqakathekile nxa ungumuntu uhlale uhlolahlola imikhuhlane. Minengi imikhuhlane kulezi insuku ehlasela abantu. Egoqela umkhuhlane weBP, umkhuhlane we tshukela. Kanye legcikwane leHIV.

Kukhona eminye imikhuhlane ehlasela abantu. Uyathola umuntu esevuvukile unyawo kumbe uthola enwaya unyawo soluze ubomvu. Kukhona umkhuhlane oyabe usumuhlaselile. Odinga odokotela ukuthi bemelaphe.

Nxa ugula gijimela esibhedlela uyethola usizo ,kukhona odokotela kanye labomongikazi abaqatshwe nguhulumende ezibhedlela ukuthi belaphe abantu besize impilo zabantu abagulayo.

Abezempilakahle bahlezi ,bagqoke okumhlophe , ezandleni bagqoke amagilovisi. Kukhona eminye imithi abayisebenzisayo nxa beselapha abantu okudinga ukuthi bezivikele ezandleni ngoba ilobungozi.

Kulezinsuku laloba ulawuphi umkhuhlane odokotela abasathwali nzima. Kukhona umtshina abafika bekufake wona phambili bebe sebekuhlola. Udokotela uhlezi esitulweni uhlola umuntu ophambi kwakhe esebenzisa omunye umtshina.

Abantu abanengi abalomkhuhlane we asima kumele behlale zonke izikhathi besendaweni engela thuli. Uthuli aluzwani lomuntu oleasima uyabe esevaleka, umkhuhlane lowu uhlasela ikakhulu amaphaphu.

Kukhona eminye imitshina kulezi insuku ehlola ingaphakathi yomuntu. Bayasebenzisa umtshina nxa befuna ukuhlola. Kukhona njalo omabonakude abayabe bekhangele kuye ngesikhathi bekuhlola.

Isikhathi esinengi nxa ugula kakhulu odokotela bayakuvalela esibhedlela kukhona imbheda lapha izigulane ezilala khona njalo esibhedlela lapha kuyatshiyana, obaba kukhona izindlu lapho abahlala khona labomama labo bahlala bodwa.

Umama usesibhedlela uhlezi iqhiye iqhiye ebomvu. Ugqokile isayeka lapha emakhaleni ezivikela emkhuhlaneni etholakala emoyeni. Kukhona owezempilakahle olapha umama laye uzivikele ngokugqoka isayeka

Abantu abathathu .Ababili abamileyo ngabezempilakahle .Omunye ugqoke okuluhlaza omunye ugqoke okumhlophe .Omunye uthwele ibhuku esandleni .Njalo umama uhlezi esitulweni yisigulane baqeda ukumlapha .

Kuqakathekile ukuthi abantu behlolwe imikhuhlane etshiyeneyo ngabezempilakahle. Itafula elombala onsundu ogcwele amabhuku lapha abezempilakahle ababhala khona nxa beqeda ukuhlola izigulane umkhuhlane we"BP'.

Abantu abanengi abagulayo banatha amaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo uyathola umuntu enatha amaphilisi amane ngesikhathi esifananayo amaphilisi lawa ayabe emvikela emikhuhlaneni

Kuqakathekile ukuthi abantu bengagula begijimele esibhedlela beyethola usizo kubodokotela. Odokotela yiwo umsebenzi wabo labomongikazi owokulapha izigulane esibhedlela.

Eminye imitshina etholakala esibhedlela iyabe imikhulu khakhulu njalo besenelisa ukufaka isigulane phakathi kwalowo mtshina, besiya mhlola eminye imikhuhlane eyabe icatshile ngaphakathi komuntu.

Elabholitholi kungwele izinto ezinengi ezitshieneyo okugoqela amathulisi asetshenziswa ngodokotela nxa besinza izigulane, kanye lemitshina ehlola imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni, kukhona njalo lemithi.

E"Laboratory " sithola imitshina eminengi kule indawo njalo imitshina leyi iyatshiyana ihlola imikhuhlane eminengi emizimbeni yabantu, eminengi imitshina isebenza ngamagetsi.

Elabhorithori sithola imtshina eminengi, imitshina leyo isetshenziswa ngodokotela ukuhlola izigulane njalo ihlola izifo ezitshiyeneyo emzimbeni. Eminengi imitshina leyi ilamavili.

E laboratory sithola imithi eminengi etshiyeneyo esetshenziswa ngodokotela .Kukhona njalo lemitshina eminengi etshiyeneyo. E laboratory kuyahlolwa amagazi abantu kanye lezikhwehlela lemithambiso

Abantu abanengi kwesinye isikhathi odokotela nxa bebahlola e laboratory bayathola ukuthi umuntu uyabe engelagazi emzimbeni kudingeka ukuthi ahambe ayethenga igazi ukuze afakwe. Igazi lakhona liyadula intengo yalo iphezulu.

Imbodlela ezilomuthi ezitholakala elabhorithori. Umuthi lowu usetshenziswa ngodokotela nxa behlola izikhwehlela zabantu kumbe ezinye izinto. Umuthi lowu uyabe ubhaliwe ibizo. Unamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhalwe ibizo lomuthi.

Elabhorithori kutholakala imithambiso yabantu ehlolwa ngodokotela . Bayabe befuna ukubona imikhuhlane eminye ehlasela abantu. Igazi labantu kanye lezikhwehlela uyathola bekuhlolw.

Elabhorithori sithola imitshina eminengi kanye lamathulusi njalo kulemithi eminengi esetshenziswa kule indawo ingcekeza odokotela balahlela phakathi kwamabhimu akhona ngaphansi kwesinki nxa beqeda ukusebenzisa eminye imithi bayageza izandla.

Esibhedlela kulendawo lapho okuthiwa kuse laboratory lapho okuhlolwa khona amagazi abantu izikhwehlela loba imithambiso kukhona njalo lemitshina ehlola amagcikwane emzimbeni yabantu.

ikhabothi enkulu elombala omhlophe njalo kugcwele imitshina eminengi e laboratory kukhona leyinye itafula elombala onsundu kukhona lama sinki lapho abageza khona izandla

Omama basukumele phezulu besiya esibhedlela. Bathwele abantwana abancane. Namuhla esibhedlela kuyahlatshwa abantwana amajekiseni bevikelwa emikhuhlaneni eminengi ehlasela abantwana abancane.

Esibhedlela sabantwana kugcwele namuhla omama abalabantwana. Namuhla abantwana bonke abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi bayathontiselwa esibhedlela bevikelwa emikhuhlaneni eminengi.

Abezempilakahle bahlola abantu imikhuhlane eminengi njalo bayaphiwa lamaphilisi mahala, basukume ngobunengi abantu bebuya kuleyo ndawo okulabantu bezempilakahle ngoba kulezi insuku amaphilisi asethengwa ezibhedlela.

Esibhedlela lapho okulaliswa khona abantwana abancane. Esibhedlela obaba abagulayo balezindlu zabo bodwa .Omama labo labantwana abancane ngokunjalo ababahlanganisi.

esibhedlela kukhna indlu lapho abacina khna omama abahelelwayo nxasebesiyabeletha lakho bayahanjiswa kweyinye indlu nxa sebeqedile ukubeletha sebelabantwana babo bancane kukhona indlu lapha abahanjiswa khona

Omama nxa sebebelethile kulendlu lapho abahlaliswa khona ngodokotela belindele ukuthi abantwana bephumele njalo kwesinye isikhathi abantwana becheme yikho ukuthi omama behambe ekhaya.

Umongikazi labodokothela abade belethisa omama lowu bajabule kakhulu kanye lomama umama ufike wabeletha abaphahla esibhedlela abantwana ababili oyinkazana kanye longumfana

Esibhedlela kugcwele omama abathwele abantwana abantwana bonke abaleminyaka eyithupha kusiya phansi bayathontiselwa esibhedlela ngabezempilakahle bavikelwa kweminye imikhuhlane ehlasela abantwana abancane.

kukhona eminye imikhuhlane ehlasela abantwana abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi nxa bengabizanga abazali ezibhedlela bayahamba bebhoda abezempilakahle ebethontisela abantwana laba

abantwana abagqoke ama uniform basesibhedlela bayahlolwa eminye imkhuhlane kukhona abezempilakhle abagqoke amasudu kukhona njalo labomama abagqoke izikipa ezimhlophe

Esinye isikhathi ungahamba esibhedlela ugula odokotela bayakuhlola kwesinye isikhathi bayakuhlaba ijekiseni njalo kwesinye isikhathi bayakunika amaphilisi uhambe uyenatha ekhaya

Kulezi insuku imsebenzi yabo dokotela labomongikazi esibhedlela isimilutshwana .Odokotela kudala babengelayo imitshina yokuhlola abantu ngakho kulezi insuku sebesebenzisa imitshina ukuhlola abantu abagulayo.

Imtshina eminengi egcwele esibhedlela iyanceda kakhulu odokotela ngoba iyabe ikhona ekinye imikhuhlane ingakathi komuntu edinga ukuthi udokotela asebenzise umtshina ukuze abone lawo magcikwane.

esibhedlela kusetshenziswa imitshina eminengi etshiyeneyo nxa kuhlolwa izifo emzimbeni yabantu imitshina leyi eminye imikhulu eminye imincane kodwa yonke iyahlola

Insimbi elombala olithanga, elamavili ngaphansi. Insimbi leyi esibhedlela befika beyiphe umuntu oyabe engakwanisi ukuzihambela yedwa. Iyamcedisa ukuze akwanise ukuhamba.

Eminye imikhuhlane esiyigulayo ikakhulu nxa ubulawa yizinso kumbe amaphaphu kukhona imitshina odokotela asebeyisebenzisa ukuhlola ngaphakathi kanye lamagcikwane ayabe ecatshile

Ezibhedlela sekugcwele imitshina eminengi, eminye uyathola imkhulu kakhulu ikwanisa ukufaka umuntu phakathi bamhlole eminye njalo imncane. Imitshina leyi ihlola imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini.

Esibhedlela sithola imitshina eminengi etshiyeneyo kukhona umtshina ohlola umkhuhlane weBP kube lomunye ohlola umkhuhlane wetshukela kube leminye njalo imitshina ekwanisa ukuhlola ingaphakathi yomuntu.

Ukusetshenziswa kwama tools esibhedlela kwenza impilo zabantu zibelula ikakhulu kubodokotela kubalula ukusebenzisa ama tools lawa nxa besalapha abantu abagulayo.

Umtshina omnyama otholakala esibhedlela, umtshina lowu odokotela bayawusebenzisa ukuhlola umkhuhlane weBP kuqakathekile ukuthi abantu behlale bekwazi imikhuhlane abayigulayo.

Ithulusi esetshenziswa ngo dokotela esibhedlela kukhona njalo lemitshina abayisebenzisayo ukuhlola abantu imitshina iyatshiyana ezibhedlela njalo ihlola izifo ezitshiyeneyo

esibhedlela kukhona isitulo esilamavili kanye lensimbi elamavili lokhu kusetshenziswa ngabantu abayabe belimele bengakwanisi ukuhamba kwesinye isikhathi bayamnika insimbi leyi imncedise nxa ehamba kwesinye isikhathi nxa engakwanisi ukuhamba bayamuhlalisa esitulweni lesi bemfuqe

Abantu abahamba esibhedlela, babulawa yimikhuhlane etshiyeneyo, kukhona eminye imikhuhlane okudinga ukuthi odokotela basebenzise imitshina ukuze bahlole isigulane.

Eminye imitshina esiyithola esibhedlela iyabe ilombala ocazimulayo igcwele izinsimbi nsimbi .Njalo kwesinye isikhathi uyayithola ilamavili phansi ukuthi udokotela uyakwanisa ukuwu fuqa nxa esesiya kwesinye isigulane.

Esibhedlela kugcwele imitshina eminengi kanye lamathulizi okusetshenziswa ngodokotela, esikhathini esinengi odokotela bayagqoka amaglovisi nxabebamba eminye imithi ukuze bengatheleli imithi leyi amacikwane atholakala ezandleni yikho bezivikela.

Ukusetshenziswa kwamathulusi esibhedlela kuyenza imisebenzi yabodokotela kanye labo mongikazi ibelula. Ngaphandle kwamathulusi lawa odokotela bengathwala nzima nxa ehlinza izigulane.

Esibhedlela kukhona imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Imitshina leyi iyanceda kakhulu ngiba kukhona amanye amagcikwane ayabe ecatshile ngaphakathi komuntu. Abonakala lula nxa kusetshenziswa imitshina.

Imota ethwala izigulane esibhedlela nxa uyabe ulomuntu ogula kakhulu engasakwanisi ukuhamba uyatshayela esibhedlela ucingo imota leyi iyabuya izothwala isigulane.

Ikhabothi etholakala esibhedlela kwesinye isikhathi itholakala iseceleni kombeda eceleni kwesigulane lapho isigulane esifaka imithi yaso singafaka amaphilizi kumbe ibhuku lesibhedlela lezinye izinto kuleyo khabothi.

Amagabha alomuthi wakulezi insuku. Amagabha amane, wonke alombala olithanga njalo alezivalo ezibomvu. Avaliwe ukuze umuthi ophakathi ungatshaywa ngumoya ucine ungasasebenzi.

Isigulani silele embhedeni sinqunu phezulu udokotela ubambe umtshina omhlophe uwufake esifubeni sesigulani njalo ukhangele kumabonakude nxa esebenzisa umtshina lowo

indlu lapho okugcwele khona imitshina imitshina leyi isetshenziswa ngodokotela kulezi insuku nxa ubuya ugula udinga ukuthi uhlolwe odkotela bayasebenzisa imitshina ngoba kugcwele imitshina ehlola izifo ezitshiyeneyo

Ibhokisi elilombala omnyama phandle, phakathi lilombala obomvu, ligcwele amathulusi asetshenziswa ngodokotela. Amathulusi lawa ayanceda kakhulu odokotela nxa sebehlola izigulane.

Imitshina minengi esisetshenziswa kulezinsuku ezibhedlela. Imitshina ihlola imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu babulawa yizifo ezitshiyeneyo ngakho odokotela basebenzisa leyo mitshina ukuba hlola.

Indlu lapho okuhlala khona isigulane. Kukhona umbheda ofakwe amalembu amhlophe. Eceleni ukhona umtshina abahlola ngawo izigulane, kukhona njalo imitshina elabomabonakude phezulu.

Imbheda etholakala esibhedlela lapho abalalisa khona abantwana nxa bebahlola iskhathi esinengi imbheda isilamavili bayakwanisa ukufuqa umntwana njalo umbeda ulezinsimbinsimbi emaceleni.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela nxa behlenza umuntu isikhathi esinengi omongikazi yibo abayabe bethwele amathulusi lawa beqhubela odokotela agoqela izigelo ayageziswa ngemithi ngemuva lokusetshenziswa egcinwe endaweni ehlanzekileyo

Esibhedlela kugcwele imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola izigulane. Eminye imitshina ingahlola ukuhamba kwegazi, eminye njalo yiyo abayenza ngayo amaphilisi. Imitshina leyi iyatshiyana. Ihlola lezifo ezitshiyeneyo.

Igabha elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka phandle, phakathi lilombala omhlophe. Isikhathi esinengi odokotela bayafaka izinto abazisebenzisayo phakhathi lapha nxa beselapha izigulane.

Izikhali ezicijileyo phambili zonke zilombala ocazimulayo izikhali lezi ziyanceda kakhulu nxa behlinza izigulane esibhedlela. Odokotela bayaqhutshelwa ngomongikazi izikhali lezi

Odokotela kulezinsuku abasebenzi nzima isibhedlela sigcwele imitshina eminengi imitshina leyi isetshenziswa ngodokotela nxa kulezigulane ezilemkhuhlane edinga ukuthi zihlolwe bayasebenzisa imitshina njalo ihlola izifo ezitshiyeneyo.

ukusetshenziswa kwamathulusi esibhedlela kwenza umsebenzi wabodokotela ubelula kugcwele amathulusi amanengi atshiyeneyo amanye njalo ayabe ecijile phambili amathulusi lawa bengaqeda ukuwasebenzisa odokotela kukhona imithi abawagezisa ngawo njalo bewabeke endaweni ehlanzekileyo

Esibhedlela kulezinsuku sithola imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola izigulane njalo imitshina yakhona iyabe ilabomabonakude phezulu udokotela nxa ehlola amanye amagcikwane ayabe ecatshile emuntwini uyabona kumabonakude.

Esibhedlela sithola imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela kukhona eminye imitshina ehlola isisindo somuntu oyabe egula imitshina eminye njalo iyatshiyana

Amaphilisi amanengi amaphilisi ayimihlobo hlobo etshiyeneyo abantu kukhona abaphila ngamaphilisi amaphilisi ayelapha eminye imikhuhlane kwesinye isikhathi kukhona imikhuhlane efana nabo HlV abantu abanatha amaphilisi amaphilisi lawa ayaqeda umkhuhlane emzimbeni ukuthi ungamemetheki ugcwale umzimba wonke

Amaphilisi akulezi nsuku anathwa ngabantu abagulayo amaphilisi ayabe ephakathi kwebhokisi ibhokisi liyabe livalele amaphilisi ukuthi angangenwa ngumoya njalo amaphilisi ayimihlobo hlobo etshiyeneyo amanye ayabhalwa ebhokisini ukuthi iphilisi lilapha uphi umkhuhlane.

Isikhathi esinengi amaphilisi kumbe imithi esiyiphiwa esibhedlela kwandise ukuba phakathi kwamabhokisi njalo ibhokisi liyabhalwa ibizo lomuthi lokuthi ulapha wuphi umkhuhlane.

Umuthi osembodleleni. Umuthi olombala omnyama, imbodlela njalo ibhaliwe indlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo. Yabhalwa njalo lokuthi umuthi ulapha wuphi umkhuhlane. Eceleni kulebhokisi lomuthi.

Imbhodlela yomuthi wokukhwehlela ivaliwe ngesivalo esimhlophe, kuqakathekile ukuthi umuthi lowu uhlale uvaliwe ukuze ungatshaywa ngumoya bekwanise ukuwusebenzisa kuhle

Ibhokisi lamaphilisi elilombala oluhlaza, elibhaliweyo ngamabala amhlophe. Isikhathi esinengi ibhokisi liyabhalwa indlela amaphilisi okumele asetshenziswe ngayo, njalo liyabhalwa lokuthi amaphilisi alapha wuphi umkhuhlane.

Imithi eminengi ethengiswayo iyandise ukubhalwa emabhokisini ukuthi umuthi ngowani njalo ulapha uphi umkhuhlane uyabhalwa njalo ngedlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo kanye lebizo lalowo muthi.

Ibhokisi elomuthi elibhaliweyo ibizo lomuthi, phezulu kukhona itube emhlophe, elamafutha okugcoba, amafutha lawa asetshenziswa ngabantu ikakhulu abalezikhumba ezilumayo.

Ukuqakatheka kwamapilisi eyabe esemabhokisini, yikuthi amabhokisi ayabe evaliwe, evalele amapilisi aphakathi ukuthi angatshayiwa ngumoya. Khona abantu bezawasebenzisa kuhle. Njalo ibhokisi liyabhala lebizo lamapilisi ayabe ephakathi, ngedlela okumele asetshenziswe ngayo.

Esibhedlela odokotela basebenzisa izinto ezitshiyeneyo nxa belapha izigulane. Kwesinye isikhathi bayahlaba isigulane ijekiseni njalo kwesinye isikhathi bayanika isigulane amaphilisi kumbe umuthi.

Amaphilisi esiwaphiwa esibhedlela. Amaphilisi alapha imikhuhlane etshiyeneyo, nxa ubulawa likhanda kukhona amaphilisi aqeda ubuhlungu bekhanda njalo nxa ubulawa yisisu kukhona amaphilisi owaphiwayo awesisu ayimihlobohlobo eminengi njalo ayelapha izifo ezitshiyeneyo.

Imithi eminengi yandise ukuba semabhokisini, amabhokisi kunengi okubhalwayo kiwo. Kuyabhalwa ibizo lomuthi lendlela umuthi okumele usetshenzizwe ngayo, libhalwe lokuthi umuthi ulapha wuphi umkhuhlane.

Isikhathi esinengi amaphilisi esiwaphiwa ezibhedlela kumbe esiwathenga emakhemisi ayabe esemabhokisini. Ibhokisi liyabhalwa ibizo lamaphilisi lokuthi amaphilisi aphakathi asetshenziswa njani lokuthi ngamaphilisi anganani.

Amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi atshiyeneyo njalo abantu abagulayo banatha amaphilisi atshiyeneyo ngoba izifo abayabe bezigula ziyatshiyana isikhathi esinengi amaphilisi ayabe esebhokisini ukuze angatshaywa ngumoya

Kukhona abanye abantu abalezikhumba eziphuma izilonda. Kwesinye isikhathi umuntu lo engagqokelana lomunye isikipa uyaqubuka. Abanjalo sibabiza ngokuthi balealeji. Akhona amaphilisi abawaphiwayo ukuze bezivikele kuleyo aleji.

Eminye imithi yakulezi insuku nxa ingekho emabhokisini iyabe isemagabheni alezivalo ezibomvu. Imithi ngasosonke isikhathi mele ihlale ivaliwe ukuze ingatshaywa ngumoya.

Amabhokisi amathathu wonke alamaphilisi ibhokisi libhaliwe ukuthi lilamaphilisi amangaki phakathi njalo labhalwa lebizo lalawo maphilisi lokuthi nganganani

Imbodlela yomuthi wakulezi insuku imbodlela ilesivalo esilithanga inamathiselwe iphetshana elibhaliweyo, ibizo lomuthi lokuthi umuthi ulapha uphi umkhuhlane lezixwayiso okumele zilandelwe uma kusetshenziswa umuthi lowu.

Igabha lamaphilisi elimhlophe elivaliweyo ngesivalo esimhlophe. Amaphilisi kumele ehlale evaliwe ngasosonke isikhathi ukuze engatshaywa ngumoya, nxa umuntu ewanatha ayasebenza kodwa nxa esetshaywe ngumoya kawasebenzi.

Amaphilisi ayatshiyana njalo amanye uyawathola emancane amanye njalo emakhulu. Isikhathi esinengi amaphilisi uwathola efakwe ebhokisini. Lokhu kuvikela amaphilisi ukuthi engatshaywa ngumoya asebenze kuhle.

Ibhokisi lomuthi wokukhwehlela libhaliwe ibizo lomuthi laphinda labhalwa lendlela umuthi okumele usentshenziswe ngawo njalo libhaliwe ukuthi umuthi ulapha wuphi umkhuhlane.

Amagabha amathathu alamaphilisi phakathi amagabha lawa avaliwe kumele ehlale evaliwe ukuze amaphilisi aphakathi angatshaywa ngumoya ecine engasasebenzi.

Amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi ehlukeneyo njalo alapha izifo ezitshiyeneyo emizimbeni yabantu isikhathi esinengi odokotela bayasixwayisa ukuthi sibeke amaphilisi endaweni ezikhatshana lalapho okufinyelela khona abantwana ngoba bengacina bewavula abewadlalisa amaphilisi engatshaywa ngumoya kawasebenzi.

Amafutha okugcoba asegabheni. Amafutha lawa asetshenziswa kakhulu ngabantu abalezikhumba ezihlala ziluma kumbe eziphuma izilonda. Yibo okumele besebenzise amafutha lawa, ayanceda kakhulu.

Ibhokisi elilomuthi wakulezinsuku olapha izigulane, imithi eminengi itholakala emabhokisini njalobhokisi lawa ayabe evaliwe ukuze imithi ephakathi ingatshaywa ngumoya icine ingasasebenzi.

Imithi eminengi isikhathi esinengi iyabe isemabhokisini ibhokisi landise ukubhalwa ukuthi umuthi welapha wuphi umkhuhlane njalo bayabhala lebizo lomuthi lendlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo.

Ukusetshenziswa kwemithi yakulezinsuku iyabe isemabhokisini, okuhle ngamabhokisi lawa yikuthi kuyabhalwa ibizo lomuthi lokuthi umuthi ulapha uphi umkhuhlane lendlela umuthi usetshenziswa ngayo.

Amaphilisi amanengi esiwanathayo nxa sigula eskhathi esinengi aba phakathi kwamabhokisi njalo ibhokisi liyabhalwa ukuthi amaphilisi alapha uphi umkhuhlane kuphinde lamabizo amaphilisi

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcwele khona imithi. Imithi leyi isikhathi esinengi iyabe isemabhokisini atshiyeneyo nxa ingekho emabhokisini iyabe isemagabheni. Imithi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Amafutha okugcoba amafutha ayenza isikhumba sibe butshelezi njalo abantu abasebenzisa amafutha lawa izikhumba zabo ziyatshelela amafutha lawa athengiswa lasemakhemisi uyawathola

Amaphilisi amanengi iskhathi esinengi ayabe efakwe emabhokisini. Amabhokisi lawa ayabhalwa ibizo lamaphilisi aphakathi ebhalwe lokuthi ebhokisini kulamaphilisi amangaki njalo ngamaphilisi anganani

Isikhathi esinengi ungaphiwa umuthi esibhedlela kumbe njalo uhambe uyezithengela ekhemisi. Imithi eminengi yandise ukuba phakathi kwamabhokisi lokhu bavikela ukuthi imithi ingatshaywa ngumoya. Njalo amabhokisi akhona ayabhalwa ibizo lomuthi lokuthi welapha wuphi umkhuhlane.

Imbodlela elomuthi, inamathiselwe iphetshana yabhalwa ibizo lomuthi lendlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo lakho kubhaliwe.

Isikhathi esinengi imithi eyabe ilamabhokisi iyabhalwa ukuthi umuthi ulapha wuphi umkhuhlane njalo ubhalwe ibizo lalowo muthi uphinde ubhalwe lendlela umuthi okumele usetshenziswe ngawo

Umuthi wekukwehlela uyabe isebhokisini. Ibhokisi leli liyabe ibizo lomuthi ngendlela umuthi uyabe kumele unathwe ngayo. Iskhathi esinengi kumele umuthi ubekwe endaweni ehlanzekileyo njalo ekatshana lalapho ukuthi abantwana bengawufinyelela.

Imithi yakulezi insuku yokuyelapha abantu abagulayo eyinye iyabe ingekho emabhokisini kwesinye isikhathi iyabe isemambodleleni kuqakathekile singcine imithi leyi endaweni ehlanzekileyo ngaso sonke isikhathi

Ibhokisi lomuthi elibhaliweyo ibizo lomuthi lokuthi ulapha wuphi umkhuhlane. Liphinde labhalwa lebizo lomuthi. Imithi eminengi iyalapha kakhulu abantu abayabe bekhwehlela.

Imbodlela yemithi eyelapha yonke imikhuhlane eceleni kulebhokisi amabhokisi emithi ayabe ebhaliwe indlela okumele umuthi isetshenziswe ngayo

Amaphilisi ayaqeda ubuhlungu emzimbeni njalo amanye ayelapha izifo ezitshiyeneyo. Kulendlela abantu abanathangayo amaphilisi. Omunye uyamthola enatha kathathu amaphilisi ngelanga. Omunye njalo enatha kanye.

Amaphilisi ayimihlobo hlobo etshiyeneyo ungahamba lapha athengiswa khona kungaba sekhemisi kumbe esibhedlela uyathola egcwele, emabhokisini amanengi njalo alapha izifo ezitshiyeneyo

Abantu abagulayo banatha amaphilisi atshiyeneyo lokhu kwenza yikuthi abaguli imikhuhlane efananayo ngakho amaphilisi lawo ayimihlobohlobo etshiyeneyo amanye uyathola elombala omhlophe amanye njalo elombala oluhlaza kodwa wonke ayelapha umuntu ogulayo.

Abantu abanengi esibathola esibhedlela sabantu abagula ingqondo. Abantu bayabe besebenzise izidakamizwa bacine sebehlanya. Ngakho ungangena phakathi esibhedlela leso kukhona ibhakane elimhlophe elibhaliweyo phakathi.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo. Kulesikhathi lapho abanxusa khona amaqebhu ukube ebuye ezodlala ibhola. Amaqembu amabili, elinye iqembu ligqoke impahla ezilombala oluhlaza. Elinye njalo ligqoke impahla ezilombala olithanga.

Esibhedlela sabantu abagula inqondo kukhona indawo elotshani obuhle obuluhlaza kukhona eceleni komgwaqo ibhakani elikhulu elimhlophe elibhaliweyo ibizo lesibhedlela abadingayo abathwali nzima bahle babone ibhakani.

Abantwana besikolo abamileyo emagcekeni esikolo, bagqoke ama yunifomu bonke. Kukhona njalo ababili bathwele ibhakane elibhalwe ngamabala amhlophe. Kukhona njalo lababalisi besikolo ebantwaneni.

Umama uhlezi eceleni kwakhe kulo mntwana oyinkazana ozijabuleleyo obobothekayo. Kukhona njalo abanye abalele embhedeni, kukhona lama fasiteli angenisa umoya kule indlu.

Abantwana abancane bayathanda ukudlala. Kukhona imjingo lapho abantwana abadlala khona, eyabe ilezinsimbi nsimbi eziyabe zipendwe ngombala oluhlaza o isibhaka bhaka abantwana bona bagqoke ama uniform alombala oluhlaza. Ukudlala kwabantwana kwenza bahlakaniphe.

Abantu abathandanayo kwesinye isikhathi bayakhuthazwa ukuthi bengakayi emacansini abavakatshele esibhedlela, odokotela baqale bebahlole igcikwane le HIV bethi sebesiya emacansini

Kuqakathekile ukuthi isikhathi esinengi abantwana bevunyelwe ukuthi behambe bayedlala. Nxa bedlala lapho bayenza imidlalo eminengi etshiyeneyo. Imidlalo leyi ifundisa abantwana ukubambana njalo bakhula bengabantwana abahlakaniphileyo.

Abantu abathathu abamileyo abagqoke izikipha ezimhlophe, kukhona njalo abanye abasebenzisa umakhala ekhukhwini bonke bakhangele lapho. Abantwana abamileyo abasegangeni okugcwele utshani lezihlahla okuluhlaza

Abantwana abancane, phambi kwabo kulengungu, bayahlabela ngapha besebenzisa amathulusi abawathweleyo ukutshaya ingungu zabo. Bagqoke impahla ezilombala olithanga abanye njalo ezimhlophe.

Owesifazana ogqoke kuhle kakhulu. Uhlezi esofeni uthwele ibhuku. Ugqoke okulombala omnyama phansi laphezulu wafaka lejaketi. Uphiwe ithuba lokuthi akhulume kwabanye babo. Uthwele imayiki esandleni.

Kuqakathekile ukuthi kwesinye isikhathi kube lemjingo esikolo .Lapho abantwana besikolo abazahamba besiyadlala khona imidlalo etshiyeneyo. Imidlalo yenza abantwana bekhule behlakaniphile .

Owesifazana osemkhankasweni wezemphilakahle, uphiwe ithuba lokuthi akhulume. Uzivale amakhala kanye lomlomo ukuzivikela emikhuhlaneni esitholakala emoyeni. Kulemayikhi phambi kwakhe.

Umntwana wayedlalela eceleni kweziko, kwakule nkonxa eyayibila amanzi yasichitheka yathela umntwana, wasubuka umzimba wonke umama wahle wamgijimisela esibhedlela ngokuphangisa.

umntwana omcane osanda kubelethwa olensuku ezintathu ebelethiwe lokhe esafakwe iphekisi enkabeni umntwana uvuvuke isisu sikhukhumele ngakho odokotele bamhlalisile esbhedlela umntwana bayamelapha

Umama uhambise umntwana esibhedlela uyagula. Udokotela ufike wathatha ithuluzi yakhe ahlola ngayo ukutshaya kwenhliziyo wafaka esifubeni somntwana efuna ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo yomntwana.

Abesilisa ababili abasemkhankasweni wabazempilakahle. Bamile bagqoke amasudu amnyama, phakathi bafaka amayembe amhlophe babophe lamathayi. Abantu laba bayiziphathamandla kwabezempilakahle.

Udadewethu wayehlala efisa ukuba ngudokotela ngakho wasebenza nzima ezifundweni zakhe waphumelela waze wayafika ezingeni laphezulu eYunivesi owafika wafunda okweminyaka eminengi efundela ukuba ngudokotela.

owesifazane ogqoke ijazi elimhlophe owezempilakahle wathwala lebhuku le mic uyakhuluma uchasisela izakhamizi ngendlela okumele ziziphathe ngayo njalo zizivikele kweminye imikhuhlane ,izakhamizi zibuye ngobunengi zihlezi etendeni

kulezi insuku abantu abanengi sebevala amakhala kanye lomlomo bezivikela emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo ababili abahlezi phambi kwabo kuletafula phezulu kwetafula kule bhokisi elilombala omhlophe

EKhemisi kukhona umthengisi oyabe ethengisa izinto ezigcwele ekhemisi. Kwesinye isikhathi angaba ngowesilisa kumbe owesifazane kugcwele imithi eminengi lapha ekhemisi elapha abantu abagulayo

Abezempilakahle abathathu abamileyo ababili bagqoke amajazi njalo ababili ngabesifazana oyedwa ngowesilisa basesibhedlela lapho okulatshwa khona izigulane

Abantwana abanengi bandise ukukhala nxa besesibhedlela. Umntwana bazama ukumthonthisela uyakhala, umama usembambile ngapha owezempilakhle uzama ukuvula umntwana umlomo ukuze amthontisele

Abezempilakahle abekade besemhlanganweni bexoxisana ngemikhuhlane esihluphile elizweni njalo befaka imibono indlela abangavikela ngayo abantu. Kuletafula bafike baphiwa itiye . Banathele emankomitshini amhlophe

Owesifazana osesibhedlela ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka ugqokile amagilovisi ezandleni wavala amakhala lomlomo. Indlu okiyo kugcwele imithi emnengi esemabhokisini, kukhona njalo lemtshina ehlola imkhuhlane etshiyeneyo.

abezempilakahle abahleziyo abanye njalo bamile bagqoke impahla ezifananayo kukhona itafula enkulu elombala omhlophe kugcwele imitshina lapho kuleyotafula abayisebenzisayo

Udokotela ogqoke ijazi elimhlophe uhlezi uhlola isigulane esiseceleni kwakhe owesilisa usebenzisa umtshina weBp ukuhlola isigulane lesi njalo kukhona ibhuku lakhe obhala kulo ngemuva kokuhlola isigulane.

Umama ulele embhedeni esibhedlela uzithwele .Kukhona umtshina umongikazi owusebenzisayo ukuhlola umama .Kulemitshina kulezi insuku ehlola omama behle bebatshela ukuthi bazithwele abantwana abangabafana kumbe oyinkazana .

Owezempilakahle omileyo ogqoke ijazi elimhlophe lamagilovisi ezandleni ulebhokisi elomuthi elikhulu elilombala obomvu libhaliwe ngamabala amhlophe uyavula ukhipha imithi phakathi.

Abezempilakahle odokotela isigulane silele embhedeni bahlola isigulane njalo befuna ukunceda isigulane ukuthi siphile laso kungumsebenzi wabo dokotela ukusindisa impilo zabantu abagulayo.

Abezempilakahle bagcwele endlini lapho okuhlinzelwa khona izigulane. Bagqoke impahla eziluhlaza abanye ,bavalile njalo amakhala .Kukhona umtshina omkhulu phezulu olombala omhlophe abahlola ngawo izigulane.

Abantwana abagogekileyo. Akuso sifiso somzali wonke ukuba lomntwana ogogekileyo. Ngakho abantwana laba kumele sibaphathe kuhle, sikwanise ukuhlala labo, sixoxe labo ukuze bezizwe bekhululekile.

Abesifazane ababili omunye ngowezempilakahle uhlezi kuletafula phambili kwakhe elilombala onsundu kugcwele imithi esemabhokisini kanye lasezigubhini usebenzisa ngayo ukulapha izigulane

Abantu abasemkhankasweni wezempilakahle bagqoke impahla ezimnyama kukhona njalo owesifazana ogqoke iyembe elompala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phezulu kwetafula kugcwele izinto ezitshiyeneyo abazisebenzisayo kulowo mkhankaso.

Udokotela wesifazane ogqoke ijazi elimhlophe. Esandleni uthwele i"orange" elisikiweyo. Kwesinye isandla uthwele igilasi. Ugaxe ithulusi abahlola ngayo kwenhliziyo yomuntu ogulayo.

Imbodlela egcwele amaphilisi amhlophe amaphilisi ayelapha eminye imikhuhlane emzimbeni njalo kukhona abanye abantu abagula imkhuhlane efana lamagciwane eHIV banatha amaphilisi impilo yabo yonke beze beyekufa

Umnewethu wayehlala ekhuluma ukuthi angakhula ufisa ukuba ngudokotela. Ngakho ubaba wamutshela ukuthi azimisele ezifundweni zakhe. lakanye wapasa wahamba eyunivesithi wayafundela ukuba ngudokotela, usengudokotela khathesi.

Ekhemisi zinengi izinto ezithengiswayo ngaphandle kwemithi kanye lamaphilizi kukhona njalo amafutha okugcoba ayenza imizimba yabantu ibebutshelezi kuphinde kuthengiswe lochago lwempuphu olunathwa ngabantwana abancane.

Imota imile ekhemisi, kukhona ozothenga amaphilisi osuka endaweni ekhatshana. Phezulu ekhemisi kubhaliwe ngamabala aluhlaza . Kubhalwe izinto ezinengi, kwenzelwa ukuthi abantu ababuya bedinga bengathwali nzima behle bebone ngamabala abhaliweyo.

Ekhemesi imithi ibekwa kuhle kakhulu ibekwa ngokufanana kwayo langokuhambelana kwamabhokisi ayabe elandelana amabhokisi lokhu kwenzelwa ukuthi nxa kubuya umuntu ogulayo bayakwazi ukuthi umuthi onje bawuthatha kuyiphi indawo.

Abezempilakahle bayasilayela ngasosonke isikhathi. Ukuthi nxa sifuna ukuyathenga imithi sigula, siqonde ekhemesi kugcwele imithi eminengi etshiyeneyo njalo imithi ethengiswa lapha yonke isemthethweni.

Umama usesibhedlela uhlezi embhedeni usanda ukubeletha uthwele umntwana omuhle kakhulu olombala obomvu njalo umntwana ngoyinkazana yimpahla ozigqokileyo eziyiphinki.

Kulezinsuku imithi iyahlupha ezibhedlela ngakho odokotela bayabhalela izigulane emabhukwini abo behambe beyethenga ekhemisi. Ekhemisi kugcwele imithi eminengi eyabe isemabhokisini. Eminye ngeyokukhwehlela eminye njalo ngelapha amehlo.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona imithi eyelapha abantu abagulayo kwandise ukuba lamabhakane emdulwini ayabe ebhaliwe ibizo laleyo khemesi kwenzelwa abantu ababuya bedinga.

Ekhemesi kutholakala imithi eminengi elapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo ekhemesi isikhathi esinengi kuba lebhakane eliyabe libhaliwe ibizo lekhemesi ukuze abantu ababuya bedinga bengathwali nzima.

Ekhemisi kutholakala izinto ezinengi ezithengiswayo. Kukhona uchago olunathwa ngabantwana abancane oluyabe luyimpuphi, kukhona njalo lelambazi elidliwa ngabantwana abancane kanye lemithi yokukhwehlela kanye lamaphilizi okuyabe kusemabhokisini.

Umnyango wekhemisi ngazo zonke izikhathi uhlala uvuliwe njalo phezulu ubhaliwe ngamabala amakhulu. Ibizo lekhemisi ukuze ababuya belayeliwe bengalahleki bebone.

Imithi esemabhokisini, amabhokisi lawa alembala etshiyeneyo njalo imithi ephakathi ilapha izifo ezitshiyeneyo. Ukuqakatheka kwamabhokisi lawa yikuvikela ukuthi umuthi ungatshaywa ngumoya.

Amabhokisi alemithi atholakala ekhemisi. Ekhemisi kulapho esithi nxa sigula siyahamba siyethenga imithi. Kukhona njalo eminye imithi abangakuthengiseli yona ekhemisi nxa ungelayo incwadi evela kudokotela.

E chemistry kulapho okumele sithenge khona imithi kuyabe kulekhabothi emhlophe egcwele amabhokisi amanengi amabhokisi lawa alemibala eyehlukeneyo njalo imithi leyi yelapha izifo ezehlukeneyo

Abanye abantu Bahlala khatshana kwekhemisi, ngakho nxa kumele umuntu ebuye ezodinga umuthi ,abanye bayasebenzisa amabhayisikili abayabe belawo . Abanye njalo bayabuya ngenyawo . Phezulu kusakhiwo sekhemisi kubhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lekhemisi.

emadolobheni zinengi indawo lapho okuthengiswa khona imithi emakhemisi isikhathi esinengi kuba lebhakane ungakangeni ekhemisi ibhakane elikhulu eliyabe libhaliwe ibizo le khemisi

WpEkhemessi kutholakala imithi eminengi, eyakulezi insuku, njalo imithi leyi iyabe iphakathi kwamabhokisi. Kukhona njalo eminye imithi egcinwa emafrijini, ukuze ingaboli. Iyabe ifuna ukugcinwa endaweni eqandelelayo, ngoba ingaba sendaweni lapho okutshisa khona. Iyabola icine ingasasebenzi..

Ekhemisi kulekhaboti elilombala omhlophe kanye laluhlaza igcwele imithi eminengi yakulezi nsuku esemabhokisini atshiyeneyo amabhokisi lawa alemithi elapha izifo ezitshiyeneyo

Ikhabothi elombala omhlophe etholakala ekhemisi lapho abafaka khona imithi yabo eyabe isemabhokisini atshiyeneyo elapha eminye imikhuhlane. Kukhona njalo leminye imithi esemambodleleni.

Imithi emakhemesi iyabekwa kuhle ibekwa ngendlela emangalisayo kugcwele imithi eminengi esemabhokisini atshiyeneyo njalo imithi esiyithola efamasi ilapha izifo ezitshiyeneyo.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi ekhemisi iminyango ihlala ivuliwe ngaso sonke isikhathi ukuze abantu abazothenga bangene bekhululekile njalo ezakhiweni phezulu kuyabhalwa ibizo lekhimisi

Abezempilakahle bayasixwayisa ngaso sonke isikhathi ukuthi singathengi amaphilizi emgwaqweni nxasithe sabhalelwa amaphilizi siqonde ekhemisi siyethenga amaphilizi amanengi ayabe esemabhokisini leminye imithi

Abantu abanengi abayabe besemkhankasweni abezempikahle bandise ukugqoka izikipa ezifananayo. Nxa besesigabeni uhle ubabone ngezikipa ezifananayo. Kwesinye isikhathi bengagqoka izikipa ezimhlophe eziyabe zibhaliwe ngamabala amnyama ngemuva.

Abezempilakahle nxa sokulomkhuhlane osumemethekile elizweni oyabe usuqede abantu abanengi bayahlala phansi bebonisane indlela abangavikela ngazo abantu kuleyo mkhuhlane.

Ukuqakatheka kwamabhakane kwenza impilo zabantu ababuya bedinga indawo zibelula abathwalinzima bahke babone ngebhakane eliyabe libhaliwe njalo landise ukubekwa eceleni komduli oyabe ugombolozele isibhedlela.

Abade akade besemkhankasweni owezempilakahle bebenxuse amaqembu amabili ukuthi azedlala ibhola. Iqembu elinqobileyo lilezipho eliziphiweyo njalo baphiwe lokungamaphetshana okubomvu asebekuphakamisele phezulu.

Intsha kulezi insuku iyaphatheka kakhulu emkhankasweni wezempilakahle. Kuyabe kuletende elimhlophe phezulu kulombala oluhlaza libhaliwe ngamabala amhlophe lapho intsha eyabe ikhankasela khona.

Esikolo abezempilakahle balensuku ezintathu behlala khona kukhona amathende abafike bawafaka emagcekeni esikolo. Kulapho abahlolela khona abantu kugcwele izitulo ezimhlophe abantu abafika bahlale kizo nxa behlolwa.

Abezempilakahle abamileyo duzane kwetanka elombala omnyama. Itanka igcwelwe amanzi. Bazokhangela ukuthi indawo leyi lapho abantu abakha khona amanzi, ihlanzeke okungakanani. Bevikela abantu emikhuhlaneni eminengi abangayithola ngokusebenzisa amanzi angcolileyo.

umkhankaso wezempilakahle okade ukhona esigabeni bekugcwele kakhulu omama labobaba kanye labantwana bekukhona njalo amatende akade efakiwe alombala omhlophe kumbe olithanga lapho abezempikahle akade behlolela khona abantu

abantu bezempilakhle basesigabeni bahlola abantu imikhuhkane etshiyeneyo imikhuhlane egoqela umkhuhlane we BP owetshukela kanye behlole legazi lomuntu ukuthi alilalo yini igcikwane le HIV

Kuqakathekile ukubona intsha iphatheke emkhankasweni owezempilakahle kunengi abakufunda kulowo mkhankaso okuzabasiza kusasa empilweni bayafundiswa lendlela okumele bazivikele ngayo kweminye imikhuhlane.

Abezempilakahle ababuye ngemota yesibhedlela enkulu emhlophe, babuye ukuzoxoxisana labantu besifazane kanye labantu besilisa ngendlela okumele bezivikele ngayo emkhuhlaneni etholakala emacansini.

Emkhankasweni okade ukhona bekugcwele omama baphiwe izikipa ezimhlophe ngabezempilakahle baphinda baphiwa lezinye izipho kule indawo basuke omama sebejabulile kade sebethwele izipho zabo

Omama labo bayayesaba ijekiseni, kukhona ijekiseni ehlatshwa omama. Ijekiseni leyi ivikela omama abasamunyisa ukuthi bangazithwali, bekhulise kuhle abantwana babo bebamunyise ngokufaneleyo.

Abezempilakahle ngemuva kokufundisa intsha esikhulile esilungele ukuthi isingangena esikhathini baphiwe abantwana izigcikangozi zabomama ezokugcika ngaphansi nxa besesikhathini.

Ababili abathandanayo umfazi lendoda ,umfazi ugqoke isigqoko esilombala olithanga ,abaze mpilakahle bayakhuthaza abantu ababili abathandanayo ukuthi bavakatshele esibhedlela bezohlola umkhuhlane we gcikwane le HIV bengakayi emacansini

Imbodlela encane elomuthi kulejekiseni abayifaka embodleleni leyi ithathe umuthi isiyahlaba omama bebazivikela ukuthi bengazithwali. Ijekiseni leyi ibizwa kuthiwa yidepo provera ehlatshwa omama.

Odokotela abasebenzela esibhedlela lapho okubelethela khona abantu abangomama, bamile bayaxoxa bamangele kulomama obelethe abantwana abathathu kade bengakaze bekubone lokhu.

phela kulezinsuku abantu abango mama sebethandana bona bodwa isimanga yikuthi laba bobabili bengaze bethandane ngeke bakwanise ukuba lomntwana.

Kulezinsuku kukhona abantu abesilisa abathandana bodwa uyathola begonene bejabulile behleka kodwa abantu laba bobabili ngeke bekwanise ukuthi babe lomntwana ukuze kube lomntwana kudingakala umuntu ongumama.

Abantu abagulayo sinatha amaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo uyathola umuntu oyedwa enatha amaphilisi amanengi kwesinye isikhathi amanye amaphilisi ayabe elo mbala oluthanga amanye njalo emhlophe

Udokotela usebenza ngokuhlola omama abazithweleyo. Ugqoke ijazi emhlophe, uthwele umtshina ezandleni. Njalo eceleni kulomabonakude, umtshina lo uhlola ngawo omama abaye ezithwele.

Kulezi insuku sokulemitshina ehlola omama abazithweleyo. Imitshina leyi iyahle itshengise ukuhlala komntwana esiswini lokuthi umntwana ngoyinkazana kumbe ngongumfana. Kwesinye isikhathi nxa uzithwele amaphahla lakho uyakutshela umtshina.

Abantu abaseduzane kwebhakane kulabantu bezempilakahle ibhakane elikhulu elixwayisa uzulu ukuthi behambe beyehlolwa igcikwane le HIV esibhedlela kungaba ngomama labobaba kumbe intsha esakhulayo.

Abantu amabili abagoneneyo owesifazana lowesilisa, kungaba yindoda lomfazi. Kuqakathekile ukuthi lababili bevakatshele esibhedlela beyehlola umkhuhlane wegcikwane le HIV.

Abanye abantu bandize ukulimala enyaweni nxa besemcindiswaneni webhola lenyawo. Kukhona isicathulo odokotela bafike bekugqokise sona. Lesi sicathulo siyakucedisa ukuthi nxa unyathela ungezwa ukuhlungu obukhulu.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo, ngasosonke isikhathi, bajayele ukuzelula ukuze imisipha nxa isigijima ingavuvuki njalo abantu bakhona bayajima, kukhona insimbi abajima ngazo, ukuze imizimba yabo ihlale iqinile.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo bayahamba ejimu. Ejimu lapha kulensimbi abafika beziphakamise, insimbi lezi ziyenza imzimba yabantu laba ihlale iqinile ngasosonke isikhathi.

Abantu abanengi abenza ngezemidlalo akumelanga bebeyizidudla kakhulu kumele bebelemzimba elingeneyo abanye njalo bayahamba beyegymer nxa umuntu eseyisidudla igym iyanceda kakhulu iyenza umuntu ehlale eqinile ngaso sonke iskhathi

Imitshina emithathu esetshenziswa ezibhedlela ngodokotela. Imitshina leyi iyatshiyana ihlola izifo ezitshiyeneyo emzimbeni, njalo yonke ilabomabonakude phezulu lapho odokotela abayabe bekhangele khona behlola isigulane.

Esibhedlela kulezi insuku abantu abagulayo sokusiba lula kubodokotela babone masinyane umkhuhlane obulala umuntu. Kukhona imitshina eminengi ehlola izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Indlu ependiweyo umduli ngependa emhlophe elekhabothi egcwele amabhokisi amanengi njalo amanye amabhokisi alombala omhlophe. Kukhona njalo igabha elilombala olithanga, lombheda lapho okulala khona usigulane besihlola lemtshina etshiyeneyo.

Owesifazana ogqoke impahla zesibhedlela uvalile amakhala kanye lomlomo ngesayeka. Ezandleni ugqokile amagilovisi phambi kwakhe kuletafula elelephuthophi evuliweyo oyisebenzisayo kanye lamabhuku.

Amaphilisi esibhedlela alapha ubuhlungu, kukhona njalo ithulusi ehlola ukutshisa komzimba womuntu ogulayo. Kukhona amajekiseni ahlatshwa ezibhedlela, kukhona ithulusi ehlola ukutshaya kwenhliziyo yomuntu ogulayo.

Imtshina yakulezi nsuku . Imitshina le iyatshiyana . Kukhona imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu ikhangela amagcikwane. Kukhona njalo eminye ehlola ingaphandle yomuntu. Okugoqela isisindo somuntu, njalo isikhathi esinengi isilamavili . Uyakwanisa ukuyifuqa , phezulu njalo iyabe ilabo mabonakude.

Isigulane silele embhedeni. Udokotela uyasihlola l. Kukhona itafula elombala onsundu ocazimulayo. Kulomtshina omhlophe etafuleni udokotela osebenzisa ukuhlola isingulane ngawo. njalo kulomabona kude lapho okhangele khona kulowo mtshina.

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu kulula ngoba imithi leyi asiyitholi nzima siyithola ezihlahleni ezinengi ezigcwele egangeni okuqakathekileyo kumele umuntu abekwazi ukuthi isihlahla silapha wuphi umkhuhlane.

Abantu abasebenzisa imithi yesintu isikhathi esinengi imizimba yabo ihlala iqinile njalo ayibanjwa yimikhuhlane. Amahlamvu ezihlahla ayelapha eminye imikhuhlane emizimbeni.

Amanye amahlamvu esiwathola egangeni ayabe engekho luhlaza lawo amahlamvu lawa kukhona imikhuhlane okuyilaphayo lapha emzimbeni. Bengathatha amahlamvu akhona bahlanganise lamaxolo bebilise benathe.

Ezinye izihlahla abantu abazelapha ngazo ziyabe zihlanyeliwe emagumeni emakhaya izihlahla ezigoqela izihlahla zama lemon izihlahla zama guava amahlamvu ezihlahla lezi ayanceda kakhulu nxa ukhwehlela.

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo, ezinye njalo zilamaluba. Izihlahla ezisegangeni ziyelapha eminye imikhuhlane. Njalo zikhona ezinye ezilobungozi. Abantu kumele babezazi izihlahla ezelapgayo.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni zile zithelo ezidliwayo izihlahla ezigoqela umtshwankela umviyoizithrlo lezi zenza umzimba womuntu uhlale uhlanzekile njalo ijwabu lomuntu litshelela.

Isihlahlakazana esilamahlamvu amakhulu aluhlaza esimila endaweni egcwele amatshe. Abanye bayabuya bezoquphuna befuna impande zesihlahlakazana lesi ,abanye njalo ngabathatha amahlamvu besiyazelapha.

Izihlahlakazana ezimila endaweni egcwele amatshe zilamahlamvu amancane aluhlaza amahlamvu ezihlahlakazana lezi kanye lempande kungumuthi omkhulu kakhulu emuntwini ogulayo

Izihlahlakazana esizithola egangeni ezinye zilamaluba amhlophe. Amaluba amhlophe kanye lezihlahlakazana lezi kuyasiza kakhulu emuntwini oyabegula, kuyelapha eminye imikhuhlane.

Imithi yesintu ilula ukutholakala ngakho abantu abanengi abagulayo bayazelapha ngemithi leyi. Abanye bengasebenzisa impande abanye besebenzise amahlamvu, abanye njalo besebenzise amaxolo.

Ezinye izihlahlakazana esizithola egangeni ziyabe zilamaluba amhlophe. Amahlamvu kanye lamaluba kungelapha eminye yezifo emzimbeni kanye lempande zezihlahlakazana lezi ziyelapha.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu empilweni zabantu. Abantu abagulayo bayasebenzisa imithi leyi. Ngakho lakulezi insuku imithi yesintu, sebekwanisa ukuyenza amafutha abomama awokugcoba kumbe amasepa awokugeza.

Igabha lamafutha agcotshwa ngomama. Amafutha lawa ayenza izikhumba zabomama zicazimule njalo zibebutshelezi. Ayanceda kakhulu nxa ufuna ukuba lesikhumba esihle.

Tube emhlophe eyamafutha okugcoba. Ibhaliwe ibizo lamafutha. Amafutha, lawa ayenziwe., ngeminye imithi yesintu. Sebeyihlanganisile. leminye imithi yesikhiwa.

Abantu abanengi abagulayo bathanda ukuzisebenzisela imithi yesintu. Kukhona eminye imithi yesintu asebeyihlanganisa leminye eyesikhiwa beyenze amaphilisi anathwa ngabantu ayabe esegabheni elimhlophe. Amaphilisi akhona elombala omhlophe

Eminye imithi yesintu esetshenziswa bayqala bewomise amahlamvu awezihlahla kanye lama luba beqeda lapho begige kucine kusiba yimpuphu bethi sebeyisebenzisa ungakwanisa ukuthi unatha itiye ufake phakathi umuthi

Imithi yesintu lokhe isanda iqhubekela isiya phambili abantu beyisebenzisa. Kulezi insuku abanye sebeyifaka emabhokisini behambe beyeyithengisa emadolobheni. Nxa ungananzeleli ungathi ngumuthi wesikhiwa wakulezi insuku kanti ca ngumuthi wesintu.

Isihlahla esikhulu esisegangeni. Isihlahla lesi silamaxolo. Sibizwa kuthiwa yisihlahla somganu. Amaxolo esihlahla lesi siyanceda kakhulu. Amaqolo abomama nxa beqeda ukubeletha bayasebenzisa amaxolo lawa.

kulezi insuku kukhona izitolo emadolobheni esezithengisa imithi yesintu nxa beyabe bengayifakanga emambodleleni bayayifaka emabhokisini abantu abanengi sebezenzela imali ngemithi yesintu

eminye imithi yesintu ilokhe isetshenziswa isiyaphambili sebeze beyenza amafutha okugcoba besebenzisa imithi yesintu amafutha lawa ayenza izikhumba zabantu zitshelele zibe zinhle

Eminye imithi yesintu sebesenza ngayo amaphilisi bayabe bahlanganise leminye imithi yesikhiwa amaphilisi lawa abantu bathi awalamandla amanengi kakhulu okungcono yikuzisebenzisele izihlahla ezigcwele egangeni

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu lokhe ukuqhubekela phambili sebeze befaka imithi yesintu ezigubhini, izigubhu ezilombala olithanga kwesinye isikhathi uyithole sifakwe emabhokisini.

Izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni ziyazi milela akula muntu ongathi wahlanyela isihlahla njalo kulapho esithola khona imithi yesintu kwesinye isikhathi singathatha amaxolo ezihlahla kumbe sithathe impande sisiyazelapha.

Ukuqakatheka kwezihlahla zemvelo ezigcwele egangeni. Izihlahla lezi ziyanceda kakhulu. Abantu abagula besebenzisa imithi yesintu, abathwali nzima bayithola ezihlahleni ezigcwele egangeni.

Abantu abagulayo bayathanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala akulamali oyikhiphayo. Abantu laba abanye bayazelapha ngamahlamvu ezihlahla abanye njalo bayasebenzisa impande.

Izihlahla zemvelo zimila laloba kuyiphi indawo. Kwesinye isikhathi ziyamila duzane lezindlu. Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesiNtu nxa begula abathwali nzima ngokuya egangeni zikhona izihlahla duzane kwabo.

Egangeni kulezihlahla ezinengi ezigcweleyo. Izihlahla zemvelo ziyatshiyana njalo zilapha izifo ezitshiyeneyo. Ezinye uyazithola zilamahlamvu amancane zilameva. Zonke izihlahla ezigcwele egangeni ziyelapha imikhuhlane.

izinyanga ziyelapha abantu abagulayo ngemithi yesintu etshiyeneyo kwesinye isikhathi abanye bayasebenzisa kunjalo kuyizigodo abanye njalo bayasebenzisa kunjalo kungamahlamvu imithi yesintu isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo

Ukusetshenziswa kwezihlahla ezigcwele egangeni kuyatshiyana, abanye ngabasebenzisa amahlamvu enjalo eluhlaza abanye njalo bayaqala bewawomise amahlamvu bethi sebewachola besebenzise sokungumuthi wempuphu

Imithi yesintu siyisebenzisa ngendlela ezitshiyeneyo. Abanye bayageza ngayo abanye njalo ngabathunqiselayo abanye ngaba yidla beyifake phakathi kulambazi. Iyatshiyana imithi leyi njalo iyelapha izifo ezietshiyetshiyeneyo.

Amahlamvu ezihlahla amakhulu aluhlaza. Amahlamvu lawa ayanceda kakhulu ikakhulu ebantwini abathi nxa begula bezelaphe ngemithi yesintu. Amahlamvu lawa abanye bayawawomisa bawagige bawasebenzise eseyimpuphu.

Ukusetshenziswa kwezihlahla zesintu kuyatshiyana abanye bayageza ngezihlahla, abanye ngabazithunqiselayo ngayo, abanye ngabayinatha ingamanzi, abanye ngabasebenzisa impande.

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu, kabahlali begula nje. Njalo imithi yesintu ilula ukutholakala. Abanye bangazelapha besebenzisa impande. Abanye besebenzisa amaxolo.

Abantu abanengi abagulayo abathanda ukusebenzi imithi yesintu nxa begula imithi leyi bawisebenzisa ngendlela ezitshiyeneyo abanye ngabesebenzisa amahlamvu enjalo eluhlaza abanye ngaba faka impande ezigubhini bethele amanzi

Abanye abantu abayabe belezilonda emzimbeni eziphuma igazi kanye lobomvu kukhona amahlamvu ezihlahla ezithize amahlamvu lawa uyabuya uwasebenzise enjalo eluhlaza. Umsombo wamahlamvu akhona uyanceda kakhulu nxa ubulawa yizilonda.

Imithi sesintu esiyithola ezihlahleni egangeni siyisebenzisa ngendlela ezitshiyeneyo kukhona abanye abayigebhela phansi emakhaya umuntu uyabe elungisa umuzi wakhe ngalowo muthi abanye njalo bayafutha ngaleyo mithi

Ezinye izihlahla esizithola egangeni ziyabe zilamahlamvu amancane acijileyo. Izihlahla lezi amahlamvu azo kanye lempande zezihlahla kuyalapha eminye imikhuhlane emizimbeni yabantu abagulayo.

Ukusetshenziswa kwezihlahla ezinengi egangeni njengemithi yesintu kuyatshiyana .Abanye basebenzisa amahlamvu enjalo eluhlaza abanye njalo ngabahlanganisa amahlamvu lempande zezihlahla.

Imithi yesintu siyisebenzisa ngendlela ezihlukeneyo kukhona eminye imithi esetshenziswa iyimpuphu ukuze ibe yimpuphu bayayigiga besebenzisa umgigo kanye lengiga nxa umuntu esidla ilambazi uyakwanisa ukuwu faka phakathi umuthi

abantu sisebenzisa imithi yesintu ngendlela ezitshiyeneyo abanye bayabilisa impande kanye lamahlamvu bebesebenatha abanye njalo basebenzisa amaxolo ezihlahla enjalo

owesifazana ovela egangeni ukuyazidingela amahlamvu ezihlahla ezi thize usewafake phezulu kwelembu lakhe usesiyawa caya phandle ukuze awome ebesesiyacola ewasebenzise esengumuthi

Ukuqakatheka kwemithi yesintu kuyanceda kakhulu empilweni zabantu kukhona abanye abantu abayabe bebulawa ngamaqolo bayakwanisa ukuzilapha ngentolwane kumbe ngomgugudu konke lokhu sikuthola ezihlahleni ezisegangeni.

ezinye izihlahla esizithola egangeni ziyathela izithelo ezidliwayo izihlahla lezi zigoqela isihlahla sama avocado ishlahla somtshwankela ishlahla somviyo izithelo lezi ungazidla ziyaqinisa umzimba njalo ziyavikela umzimba kweminye imkhuhlane